Nnengera omusajja ayambadde essaati ya kiragala kw'oteeka ettaawo eryeru, n'akakookolo okubikka akamwa ke n'ennyindo.

Ndaba omusajja atudde bulungi ku katebe ke, ng'ali mabega w'ekyalaani. Wansi we nga waliwo engoye ez'enjawulo, ogatteko n'amabaafu abiri.

Ndaba ekisiige ekirimu abakyala basatu: omu mu makkati nga tayambadde ngoye, kw'oteeka ababiri abambadde ebiteeteeyi ebyeru nga bonna bayina enviiri nzirugavu ne Adungu.

Ndaba abaana babiri nga bakutte amalobo agavuba ebyennyanja nga bayimiridde ku njazi eziri mu mazzi ago.

Ndaba enjuki nga ziri mu biyumba byazo nga zikwatiddwa omuntu ayambadde giraavu emmyufu.

Ndaba omusajja atudde ku katebe ke bulungi. Ayambadde essaati ya bbululu nga mu mikono gye agezaako kubumba ensuwa entonotono.

Ndaba omuddo ogwa kiragala kw'oteeka ensozi ez'enjawulo n'amayumba agasuuliridde mu miti egyo.

Ndaba ettegula eriri ku nnyumba, kw'oteeka emiti egya kiragala ne waya ezitwala amasannyalaze, kw'oteeka ekizimbe eky'amabaati amaddugavu.

Nnengera emiyembe emimyufu ku muti kw'oteeka ebikoola ebya kiragala.

Ndaba ebintu eby'enjawulo mu langi ez'enjawulo omuli, ebibbo, ebisero, enjeyo, ebinu nga bisimbiddwa ku mabbali g'ekkubo.

Ndaba enseenene ensiike obulungi nga ziseneddwa mu jjiiko eya kitaka.

Ndaba omwana ow'obuwala ayimiridde mu maaso g'amanda kw'oteeka abasajja babiri abamuli emabega, n'omuto omulala ayambadde empale emmyufu.

Nnengera obudde obwa mmambyesala kw'oteeka n'emiti. Obudde bunaatera okukya, emiti mimpimpi, si miwanvu nnyo n'amatabi amasanso.

Ndaba ente ennyingi omuli ebika eby'enjawulo okuli enjeru, enzirugavu, eza kitaka, eziyina amayembe n'ezitayina nga zonna zitambula mu kkubo.

Nnengera ebimotoka ebinene ebirina enkumbi emmaaso. Biri mu kulima muddo mu kirime ekya kiragala.

Nnengera ebibala ebya kyenvu nga micungwa, nga girina ebikoola bya kiragala.

Mu kifaananyi kino ndaba ezzike eriddugavu ennyo kw'oteeka ebikoola eby'enjawulo ebya kiragala; byetoolodde mu kibira.

Ndaba ekyana ky'emmotoka ekyalekebwa emabbali mu nsiko nga kikola ng'amaka.

Mu kifaananyi kino mulimu engoye ze batadde ku kisenge, mulimu leesu ez'ebika eby'enjawulo: mulimu eza kyenvu, kacungwa, emmyufu ng'ezimu bazigasse wamu.

Ekifaananyi kino, ndaba ente ezaakitaka, enjeru, nga zirina amayembe masongovu, ageewetamu nga zitambula

Aa mu kifaananyi kino nnengera enjuki ezezii...zirimu oluddugavu n'olwakyenvu nga zonna emm..zeeta...zeenyigirizza mu kifo kimu.

Ndaba akalo kateereddwa mu kibbo kw'oteeka ekibakuli kya giraasi nga mulimu obuugi.

Ndaba omuwala ayambadde essaati enjeru, engatto nzirugavu akutte ekitabo ng'adduka ng'ayita mu muddo ogwa kiragala.

Nengera ebibatu by'omuntu ng'akutte entuntunu eza kyenvu n'eza kiragala.

Ndaba abaana nga badduka mu kisaawe n'essanyu eringi nga balaga obuwanguzi obw'enjawulo.

Ndaba ennyanja ennene kw'oteeka enjuba enaatera okugwayo n'ebire ebiddugavu.

Ndaba bannassaayansi babiri okuli omukyala n'omuvubuka omuddugavu nga bali mu kubaako bye beekebejja.

Nnengera ezzike eriddugavu ennyo mu kibira ekyesuuliridde nga lyetooloola, eriyo emiti egy'enjawulo nga gya kiragala.

Ndaba ppikippiki ng'emu ku zzo omwami ayambadde essaati eya bbululu agituddeko kw'oteeka n'engatto enzirugavu nga mmaaso gaayo eriyo emmotoka kika kya fuso.

Ndaba embogo nnya nga ziva mu mazzi kw'oteeka omuddo gwa kiragala n'emiti emikulu egizeetoolodde.

Ndaba abantu ab'enjawulo kw'oteeka omukyala ne muwala we abambuka mu kakubo okugenda yonna gye bagenda, kw'oteeka n'amaato ku lubalama lw'ennyanja.

Ndaba omusajja n'omukyala bombi mu kakookolo ng'omusajja agezaako okwekebejja omukyala oba atuukagana n'omutindo gwe beetaaga.

Nnengera omwana ayimiridde waggulu w'ekiyiiririro. Ayambadde kikabuuti ekya kyenvu kw'oteeka empale eya bbululu ng'ate amazzi bwe gakkirira wansi.